hayssan tani xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko issi macasiya uttada tukke pentesashe dishin harati tukkeza uyanas shiiqidi uttidayssa be ashe days

Ha bessani qasse tani beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko maca nayti oyde bolla uttidinne ha xeellishe dizayssa beyashe daysshaa.

Ha besani caala aayo daara aawa dayssappe immota woykko ba ooththida oothos woytho ekkashe dizaysanne nam'u mishireti ha bagara eqqidi kushe baqqizayssa be'ashe days.

Haysan qase issi dembba bessani keethe kare masatidi eqqizayssani motore be sintheni wothidinne oyde bollla uttidi zorettishe asati dizayssa bessishe dees.

Hayssankka tani be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko gashe nay sakettin aayiya idimma yin issi ha haakimiya xeellashe na7aza dizayssa be7ays.

Hayssan aaze tani be'izay gizaysa gidikko issi oge bollara pesttalera aykko miishsha goochchida asati ogeza kumidinne ha simmidi yishe dizayssa be'ashe days.

Hayssa bollan asati qassekka asati duulata issi kifilen gidon uttiddinne daro asati ezgishe dizayssanne duulata kaaletiza asati qassekka kaaletishe dizayssa be'ashe days.